Salo nyɛla ban laɣim ʒia ka so yiɣisi ʒɛ bɛ sunsuuni ka ye kootu bɛ nyɛla gbampiɛla ni gbansabila ka sheba pili zipili piɛla sheba zipil'ʒehi.

nuraba ati n tumdi tuma ka mashin ʒɛ dinni ka yino gbaya ka yino dabiya ŋun dabiya maa zaŋla bini lo o zuɣu

Nachimba nyɛla ban laɣim dabi kom gbuni ka gbambihi ʒe bɛ tohini ka shɛba so jinjam ŋmahi shɛba daliya bɔɣu waɣila ka so yiɣisi kuri bɛ tooni.

paɣ' baata nyɛla ban bɛ duuŋɔ ni ka shɛbi ʒɛ kuɣisi zuɣ ka yino ʒɛ zuɣ saa tɛbuli nyɛla din ʒɛ kuɣisi ŋɔ sunsuuni ka komipɛwuta tami si zuɣ

nyɛla din piɛ n ʒɛya salo bɛ dinni bi nyɛla paɣaba ni dabba shab vori baaji ka shab nyaɣa baaji nim ʒiya ka shab yɛ liiga sabila ka shab yɛ liiga piɛla

do nyɛla ŋɔ ʒɛya m gbabi kom pɛyuwata ka sola pana tam kuɣ' zuɣ' o sani ni baatɛri ka ƒɔnim pa kuɣ' maa zuɣ' o nyɛŋa ka tɛbuli ʒɛya ka bɛn yara tam di zuɣ'